Omusaadha omuzeyizeyi ayemeraile mu kadinisa, omusaadha ono ayambaile akakoofira eranga eranga alina obulevu obulinaku envu. Era omusaadha ono ayambaile n'esweeta. Alina ghayemeraile era nga ghaligho ghebasiiga kala bulu nhaghandi ghaligho webaasiga cream.